Noba bayi la be a die poɔ ka kaŋa zeŋ teŋɛ a pili bompelaa ka kaŋa are a vɔgle zupiloo ka kaŋa pɛgle waayɛ k,o kyɔɔ dankyini eŋɛ ka kɔbilii dɔgle tabol zu ane koɔ k,a dankyini a taa kuree k,a dankyini a e dankyinpelaa.

Nɔɔtirɛɛ tɛɛtɛɛ la ka ba de a dɔgle taa ka a nɔɔteɛ mine zu a e zēēre ane peɛl ka ba biŋ bɔtɔ a tɔɔteɛ lamboriŋ ka kataweɛ a be a nɔɔteɛ lamboriŋ.

Neŋ yaga la a be a kyɛ ka kaŋa de maɛki a togle o noɔre ka bamine a are a vɔglee zupilii ka kaŋa de o nu a dɔglee o zu ka kaba de pee pa ŋmaa ŋmaabo eŋ a mare a ba puoriŋ ka bamine su kparre peɛle ka bamine su sɔgloo ka die lombori kyɛllee a sɔglaa ka a kyɛle e peɛlaa.

Pogeba ba naare la a mare biiri ka a bamine tuo bɔto ka kaŋ tuo baagi pelee ka kaŋ pɛɛle kataweɛ ka kaŋ pɛɛle bɔto ka kaŋ mare baagi zeɛ ka kaŋ meŋ su baagi ka kaŋ meŋ su kparre zie a leŋ tukuzeɛ.

Pɔge la a tuo siliba liŋe ane kyaare ane berasi a de kãã ane kobilii kyɛ vɔgele zupiluu a su kpare kyoɔnɔ kyoɔnɔ a kyɛ pɛgele a kyaare mine ane pelee ka teere a be o puori ka daare meŋ ba a o puoriŋ.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

Die poɔ la ka kogri be a biŋ biŋ ka tabol a biŋ a sensoliŋ sɔŋɔ ka kolee ane felaware a pare a be ka a die dankyini e sɔglaa ka vūū oori a die poɔ ka tiivi a mare a die dankyini poɔ e sɔglaa ka vūū a oori a peɛle a be ka sipiika biŋ.

Bibiiri ane bibile ane nembɛrɛ la a deɛnɛ k,a nenkpoŋ kaŋ su kparezeɛ a nyɔge a bie puori ka kaŋa a are o nimitɔɔre a dɔgle taayɛboore ane kɔnkɔbilii kyɛ pɛgle pakikeesi a le du zutalzeɛ kyɛ su kaayasɔglɔ kyɛ k,a dankyime a e dankyinsɔglɔ.

Pɔge la zeŋ dakogi zu a weɛrɛ bibile zu k,a bie teɛ o noɔre k,a bie kaŋ are o nimitɔɔreŋ ka dɔɔ are o lamboriŋ.

Noba banuu la be die poɔ ka bayi a zeŋ ka bata a are ka kaŋa a are taayɛboore ba naŋ koaare a biŋ kyɛ zɛɡe o nu ka o do ka kaŋa su kparpelaa a are kɔɡe o ka a daŋkyini e pelaa ka vūū a uri.

Zie la ka ba meɛrɛ a de nɛ a lerelere goli a zie ka bamine kpɛ te are a zie poɔŋ ka taayɛboɔre kpare siŋ ka bamine su kparre duore ka bamine su zeɛre ane bonsɔglɔ a vɔgle sapige peɛle ka lɔɛ a yɔ be a ba puoriŋ kyɛ ka kyensere be a ba puoriŋ.

Seemaa la ka ba dire a pare a seemaa ane perɛtere tabol zu k,a bie ŋmaa a seemaa a suuro a ba ka ba mine a zeŋ a ba puoriŋ k,a die dankyini a e pelaa la pilati peɛle a dɔgle tabol zu ane a bondirii.

Noba banuu la be a dieŋ ka ba mine dɔɔ gyɔŋgyoliŋgyo a ti a nyɔge bon taa lɛ ka kaŋ ziŋ gbɛrɛɛ lɔre zu ka bayi a are a ba puoriŋ ka tabol be a dieŋ ka a die penti e pilaa.

Bibile la gaŋ a deɛnɛ ne tɔɛ lɔɛ a bie suekpare pilaa kagaŋteŋ biŋ a bie nimitɔɔriŋ kyɛ kaa bie laara.

Daa poɔ la ka noba yaga a bebe ka pɔgeba bayi zeŋ teŋɛ a kyaare kataweɛ ka pɔge kaŋa a are a su bonzeere a de o nu a teɛ a neŋ worɔba ka boma a biŋ a ba nimitɔɔre ka kabekye a biŋ a be ka kaarɔte a biŋ a be kommie meŋ a biŋ a be.

Mosilɛm yiri la ka ba mɛ ka noba yaga a be a be ka ba mine are a peɛle a daŋkyine a wa gaa sige ka lɔɛ a biŋ a daŋkyine nimitɔɔriŋ ka noba a are a lɔɛ zie ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine a su kpare peɛl ane kpare ziire.

Soola la ka ba eŋnɛ kyaŋsi zu dɔba bayɔpoe la be a kyaŋsi zu ka ba mine vɔgle zupile dɔre ka ba mine su kpare dɔre kaa die daŋkyine panti panti dɔre kaa kyaŋsi e bonzeɛ ka hama dɔgle a soola zu ka bɔtɔ meŋ biŋ kɔŋ ba.

Bibiiri ane neŋkpoŋ la a be a be kaa neŋkpoŋ a kyɛgere sola ka a bibilee kaŋa a pɛgle wɔɔyaare ka ba biŋ a solare ba nimitoɔre ka a biiri mine zeŋ ka bamine gbi ka kaŋ are ane eŋkpaŋ kpole ka dɔɔ dɔɔ gyogyolegyo ka noba are a ba puoriŋ ka kaŋ pɛgle bie

Pɔgesarebilii la a seɛrɛ ka kyeemɛ a be ba gbɛɛ poɔ ka ba seɛ monkue a de bonzeere ane bondɔre a le a monkue a su kparezeere ane kparesɔglɔ ka dankyini a peɛle ba e dankyindɔre ane bonzeɛ ka mongori ka gangaŋmeɛrebɛ are kɔge ba.

Naa la a zeŋ wiri zu a su dagakparoo ane kuree ka a wiri e sɔgelaa ka ba su kaaya peɛle a ŋmeɛrɛ gaŋgare a tuuro o ka pɔge are o nimitɔɔreŋ a seɛ kaayɛ daga wagya kaaya peɛle ane vaare ka pɔgelee a are o puoriŋ ka o pɛgle zoore ka naabo a gaŋ a be.

Noba yaga la a be a sori zu ka lɔre meŋ biŋ a be k,a gbɛɛ e nyaraŋ nyaraŋ ka dɔba bayi ka kaŋ dɔɔ teŋɛ ŋmaara bone ka kaŋa meŋ guuni a ŋmaara kuruu kyɛ ka waayɛre bebe ka noba mine a be a ba puoriŋ kyɛ ka kaŋa a are kɔge ba.

lɔɛ are la ka mine zoro sokoora zu ka noba kyɛnnɛ a sokoora zu ka a lɔɛ mine a are ka ba pile zie ka a mine kaa lɔɛ mine e sɔglɔɔ ka mine e pɛɛle ka ba pile a zie zizeɛ ane sɔglaa ka teɛ are a zie puoriŋ

Bibiiri banaare la ɔnnɔ kõɔ baa poɔ ka bata a taa boɡitiri ka a boɡiti kaŋ e kuruu ka kaŋ e bompelaa ka kaŋ e bombuluu ka a bie kaŋ su kparsɔɡelaa ka kaŋ hɔɔle zupili kyɛ ka a zie kaŋ e dɔndɔle.

Pɔgeba bayi ane bibiiri la a zeŋ kannoo die poɔ dakogro zu ka tabolɔ biŋ ba nimitɔɔreŋ k,a biiri ane a pɔgeba bama bayi a laara k,a pɔgeba su kparepeɛle kyɛ e zeere a maale ba zuri k,a biiri su kaayasɔglɔ ane bonzeere a zeŋ a kɔge ba.

Noba bata la a are a vɔgle zupile peɛle a su kpare zēēre ka bayi nyɔge kuruu kyɛ ka ba tɔɔre ba nuuri tuŋtɔɔri kyɛ ka waayire a gaŋ a tiŋɛsɔgɔ boŋsɔglɔ ka kure dɔre a be a dankyine a ne kuri sɔglɔ.

Lɔre la a zoro sokoɔraa zu ka a pare a yuo ka noba bayi a lane a pare kyɛ nyɔɡe taa ka kaŋ su bonsɔɔlɔ ka kaŋ su bompeɛle ka a lɔre e bonsɔɡelɔ ane bompeɛle ane bondɔre kyɛ ka kuree do liri a lɔre saazu ka a pare ŋma ŋmaabo a eŋ.

Noba yaga la a are a be ka pɔge a pɛgle rɔba ka kaŋa a vuuni ka rɔbare ane selba a biŋ a be ka gyɛreka be a be ka kaŋa a tuo a rɔba kaŋa.

Noba yaga la be a be ka kaŋ ziŋ a ti bon taa ka kaŋa meŋ vuunea teɛ o nu ka kuree a yɔ be a be ka ba mine are deŋdeŋ ka ba mine su kpare zēēre ka ba mine su kpare buluu ka ba vɔgl zupile.

Nobɔ yaga la kyɛnɛ moɔ poɔ bibiiri ane nimbɛrɛ pɔgebɔ ane dɔbɔ ka bamine pɛgle baagire ka ba mine yɛre a baagire ka ba mine pɛgle baagire ka teere be a ba nimitɔɔriŋ ka nobɔ are a ba nimitɔɔriŋ ka yie a be a ba nimitɔɔriŋ.

Bibiire banuu la a are ka kaŋ yi are ba nimitooreŋ a de o nɔɔtire a teɛ koo do kyɛ koo muro laare ka zie a are a ba puoriŋ ka kyɛnsire a viliŋgɔlle teere naŋ are a zie lamboreŋ kyɛ ka te peɛle a are ka sori zu la ka ba are.

Tigiri zie la ka a pɔgebɔ ba mɛ a be ane dɔbɔ zaa k'a pɔgebɔ a eŋ nubama a eŋ kɔkɔbama a seɛ wegyɛre a de mine a lere lere ba seereŋ kyɛ eŋ gbɛ-lɛɛ a hɔgele zupile a seɛrɛ ne kyɛ k'a dɔbɔ mine a gyere wegyɛre ane kpare peɛle a ba kɔkɔreŋ.

Sidaasiŋ poɔ la ka lɔɛ yaga a paki ka nensalba kyɛnɛ a be ka bamine kpɛrɛɛ a lɔɛ ka bamine a kyɛnɛ ka a lɔɛ a e lɔrɔ duoro lɔsɔglɔ ane lɔpeɛle ka ba eŋ katawere ka katawe zeree ane boŋ buluu ka bamine tuo larɛɛ ka yie arɛ peɛle a be.

Neŋ yaga are a be ka bamine ziŋ ka bamine are ka bamine are dendeŋ ka bamine su kparre duori ane kparre sɔglɔ ane zeree ane kparre buluu ka o puori a e peɛlaa kyɛ gmaa gmaabo ka kyelle a e sɔglaa.

Noba la nyɔge taa nuuri kyɛ yɛre kɔkɔre bonyɛre a kyɛ seɛ mine meŋ kyɛ ka soola a biŋ a ba nimitɔɔriŋ ka ba mine yɛre wagyɛ buluu ka ba mine seɛ wagy ɛ ziire kyɛ ka ba mine eŋ nubama meŋ.

Ba mɛɛ zie a viire a ɔŋ tɛn a eŋ a penti a zie zie pilaa ka dɔɔ ane pɔge ane bibiiri a be a be ka filaaware a be a be kaa dɔɔ ti a filaawa ane a pɔge kaa bibiiri a la kaa pɔge la ka filaawar ŋmaa gyil ba kaa zie e pilaa.

Niŋyaga la be a die poɔ ka ba mine a ziŋ ka tabolɔ a biŋ ba nimitɔɔriŋ ka karetaa peɛle a dɔgle ka ba mine a lere ba nuuri kyɛ are ka kaŋa a yi ziŋ ba nimitɔɔriŋ ka pɛmpilaa ane bonzeere ane boŋsɔglɔ a pare a o nimitɔɔriŋ .

Mui ne bɛg la ka ba dɔge a eŋ pileti poɔ a eŋ vaare a eŋ gaŋlee a eŋ taaleɛ a eŋ nɛn a eŋ gyɛlii a paŋ eŋ bɔɔdeɛ a mui zu.

Moɔpoɔ la ka moɔ naabo ane gbeŋne kaa gbeŋme mine a nyɔge a mɔnaabo ka kaŋa donɔ a eelɛsɛŋ ka mine meŋ a donɔ a pare sɛŋ kaa moɔnaabo mine a degree a gbeŋne kaŋa a waana.

Lɔɔre are la a sori poɔ ka ba wuo boma dɔgle ko dɔgle dɔgle ko pa a do saazu lɛ teɛ puuri be la a lɔre nimitoore a lɔɔre gbɛɛ mine yi lee la.

Die la le ka taayɛboore ɡaŋ teŋɛ soɡa ka kɔvasɔɡelaa a biŋ a be ka baaɡesɔɡelaa a dɔɡele a be ka a die kyɛllɛɛ a are ne a taayɛboore ka a daŋkyini kyɛllɛɛ e pelaa teere are a die puoriŋ ka saluoni soɔ a die puoriŋ ka die meŋ be a die puoriŋ a lɛ.